<music> nawet bi door na ndax taw yu njëkk yi gis nañu leen ba tax na projet bii di ECHO moo leen ciy gunge ci ay émission yu am solo émission yi nag ñu ngi ciy ànd ak ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllum mbéy Etat bi maanaam nguur gi ràññee leen lool nag lu ci mel ni waa DRDR ANCAR institut naional de pédologie waa CNAAS di nañ ciy waxtaanee ci thème yi nga xam ne dina yitteel loolu baykat yi ci li nga xam ne moom mooy nawet bi ndax dinañ ci waxtaane la fertilisation et la consevation des sols maanaam daal naka la ñuy toppatoo suuf si ba mu ñu mën cee am mbay mu mucc ayib dinañ si waxtaanee tamit les déficits pluviométriques et de la manière s' y adopté maanaam néew gi nga xam ne taw gi dina ko néew ak naka la ñuy mën a def ngir mën a ànd ak moom dinañ ci waxtaanee les ravageurs qui attaquent des cultures maanam daal yi nga xam ne dañuy yàq mbay mi dinañu waxtaanee ak béykat yi nu ñuy mën a def ba moytu loolu waaye danañ waxtaan tamit les conservations des récoltes maanaam daal naka la nuy toppatoowee li nga xamante ne moom mooy li ñuy bay waaye nag mbokk yi ñu ngi leen i xamal ne émission bu njëkk bi ñu ngi ko jàpp àllarba ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin bu 17 heures ci ngoon jotee maanaam mercredi 27 juin à partir de 17 heures fii ci Louga FM RTS yéen nag mën ngeen cee bokkagum bu ngeen wootee ci li nga xam ne moom mooy serveur vocal bi ci 33 869 74 02 33 869 74 02 ngeen mën a bàyyi seen tur seen sant ginnaaw bi ngeen déggee bip bi wax tamit li nga xam ne moo leen yitteel su ko defee suñu ndaw dinan leen mën a indi ay leeral may fàttali àllarba bii di ñëw yemoog ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin à partir de 17 heures fii ci Louga FM RTS di émission bi nga xam ne dinañ ci àndak ku xam-xamam màcc jëm ci wàllu mbéy mu bokk nag ci institut national pédologie kon nag mbokk yi seen émission baa ngi noonu bu leen ko kenn nettali <music> jërëjëf mbokk yi ci <hesitation> déglu bi ngeen di déglu Louga FM RTS comme ni ñu leen ko annoncer woon tey jii nag di <hesitation> émission bu njëkk <breath> di émission bi nga xam ne moom la leen waa ECHO di jagleel <breath> xam ngeen ni bande annonce bi mu ngi doon daw waaw fan yii yëpp nag tey jii ñu am mbégte ak bànneex <breath> <hesitation> dalal ki nga xam ne xam-xamam dafa màcc jëm ci wàllup <hesitation> jëm ci suuf si mbay mi climat bi yooyu yëpp <breath> tay dinañ ci <hesitation> waxtaan ndax tey jii <breath> thème bi nga xam ne moom la ñu jël moom mooy <hesitation> fertilisation et gestion durable des sols <breath> loolu nag <hesitation> moom mi nga xam ne moom mooy invité bi danañ dana ñu ko faram fàcceel <breath> xanaa rekk <hesitation> du ñu si sori ndax wolof Ndiaye nee na tungune du teew ñuy nataal <breath> dañ koy daal di nuyu rekk moom Pape Gora Kane <breath> su ko defee rekk mu daal di nuyonteeg mbokku auditeurs yi <breath> ba noppi nag gën ñoo présenter boppam ndax <hesitation> wolof Ndiaye nee na <breath> loo xam Mademba Mademba gën laa xam boppam Pape ñu ngi lay nuyu
<hesitation> salaamaaleykum <hesitation> monsieur monsieur Amady Ba maa ngi lay fay di <hesitation> nuyu tamit sa auditeurs yi ñuy déglu <hesitation> di leen baalu àq ci weeru koor biñ jógee te tamit <hesitation> di leen di leen baal di ñaan Yàlla <hesitation> bépp jaamu Yàlla bu nga xamante ni def nañ ko si Yàlla <hesitation> nangul ñu ko a xam naa nag <hesitation> man maa ngi tudd <hesitation> Pape Gora Kane <smacks lips> nekk assistant <hesitation> délégué zonal bu institut national de pedologie <smacks lips> institut national de pédologie nag dafa nekk <hesitation> benn bànqaassu ministère de l' agriculture bu nga xamante ni moom mooy saytu wàll suuf yi <hesitation> saytu bi jëm ci wàll di leen aar <hesitation> ba pare bu amee ay yàqu-yàqu ci suuf si ñoom ñoo koy jéem a jooyanti maanaam dégradation des sols yi dañ koy xeex bu baax <hesitation> fii ci Louga ak li ko wër ñu naan ko <hesitation> zone pédoclimatique sylvopastoral et Niayes institut national de pédologie mi ngi fi nekk <hesitation> commune Kell Guèye yaakaar naa yaakaar naa ñi miin <hesitation> yoonu Dakar bi avant ngay dugg Kell di nga gis benn batimat bu ne foofu batimat bu orange foofu la <hesitation> institut national de pédologie nekk en meme temps tamit am nañu ay buraux DRDR maanaam mooy agriculture gu Louga <breath> <hesitation> xam naa bu delloo ci *
<hesitation> mooy <hesitation> voilà léegi nag pour dugg ci <hesitation> waxtaan bi xam nga thème bi dañ ne fertilisation <breath> et gestion durable des sols tey boo ñu ko doon faram facceel <breath> <hesitation> thème bi lan la
bon: fra xam naa monsieur Ba ma lay remercier bu baax <hesitation> thème bi nag dafa nekk <hesitation> thème d' actualité parce que li ñuy naan gestion durable des sols dafa <hesitation> nekk lu nga xamante ne tey àdduna si yépp daanaka ci la ñu dox <hesitation> ci buñ ko bëggee tënk daal ci lu gàtt maanaam fertilisation dafa dugg sax ci biir gestion durable des sols mais nag dinaa gën a ñëw ci fertilisation mais gestion durable des sols moom <breath> bu ñu ko déggee mooy <hesitation> bépp xeetu doxalin bu nga xamante ne day dajale lépp lu nga xam ne dafay dellu si aar suuf yi <hesitation> ak ndox yi ak <hesitation> bépp meññeef bu nga xamante ne day juge ci aalam bi <hesitation> ba pare <hesitation> day may <hesitation> baykat bi day may baykat bi <hesitation> mu yokk njariñ li nga xamante ne moom lay jëlee suuf si ci suuf si te du ko lor bon xam naa nag <hesitation> donc fertilisation moom dafa dugg ci gestion durable des sols ndax <hesitation> fertilisation mooy bépp xeetu technique bu nga xamante ni <hesitation> baykat bi da koy jëfandikoo pour jo dolli suufam ay ferñeent loolu mooy ferilisation
d' accord donc ba tax na <hesitation> laaj bu njëkk bi ginnaaw bi nga faram fàccelee li nga xamante ne moom mooy <hesitation> thème bi waxtaan bi tey <breath> dañ ne <hesitation> état suuf si naka la mën a affecté rendement bi nga xamante ne moo am ci culture bi <breath> <hesitation> suuf si xam nga <hesitation> wax nga léegi ba ne <breath> <hesitation> ni nga xamante ne noonu lanu ko mën a taxawoo daal <breath> ngir <hesitation> baykat bi mën cee am njëriñ léegi nag man li ma bëggoon laaj mooy suuf si ci boppam <breath> naka la ñu ko war a mën a taxawee daal ba mu indi li nga xam ne moom mooy njëriñ ci baykat bi
<hesitation> <hesitation> ah oui jërëjëf <hesitation> sëñ Ba xam naa question boobu moom am na solo trop puisque <hesitation> suuf moom comme ni ñu koy faral di waxee rek moom mooy support production bu ñu nee état wu suuf si naka la mën a <hesitation> affecté ci <hesitation> maanaam <hesitation> rendement baykat bi <smacks lips> loolu dafay dellu juste ci fertiliser suuf si <smacks lips> xam naa <hesitation> foofu noonu <smacks lips> man dama koy jéem a pour simplifier suñu auditeurs yi ñuy déglu pour mu bañ a <hesitation> xaw a technique de trop danu jël diggante <hesitation> nit maanaam yaay ak doom jigéen bu am doom bu ñu jàppee ni jigéen ji moom mooy suuf doom ji moom mooy gàncax bi lépp lu nga xamante ni <hesitation> doom ji mi ngi koy soxla pour nàmp ci yaay ji la koy jëlee léegi bu dee yaay jooju moom mi ngi ànd ak wér <hesitation> ànd naag wér day mën a nàmpal doomam bu baax te du am benn gàllankoor mais bu dee yaay ji dafa manqué par exemple soow du munul nàmpal doom ji noonu la gàncax bi mel ak suuf lépp lu nga xamante ni daal gàncax daf koy jëfandikoo daf koy jëlee ci suuf ferñeent yépp ci suuf la koy jëlee donc <hesitation> ci <hesitation> wàllu mbay dañu faral di wax ñiy jàng agronomie <breath> am na terme bu ñu tuddee exportation peut être tay jii nii comme damay ragal ñi ma ñi ma ñi ma ñi ma war a summi summi ma mais man comme dama bëgg ñebe bu dee dañu bay <hesitation> toolu ñebe jël ñebe ji dem jaayi ko Dakar <hesitation> xam nga buñ jëndee ñebe ñu ci bëri dañ naan ñebe dafa riche en fer wala dafa riche ci yeneen ferñeent yu nga xamante ne dañ koy jëfandikoo di ko lekk léegi ferñeent yooyu noonu ñebe ji ci suuf si la ko jëlee <hesitation> bu dee yow man dama am sama tool chaque at ma ciy béy ñebe di jël ñebe ji di ko jaay i Dakar di jël ngooñ mi di ko dem yóbbu sama kër donc ferñent yooyu nekkoon ci suuf si maa ngi leen di jël di leen yóbbu Dakar ferñeent yi nekkoon ci suuf maa ngi leen di jël di leen stocké sama kër léegi nag bu dee chaque année damay def la même chose damay dem ba sama suuf dootul amati dara ci wàllu ferñeent <breath> <hesitation> léegi <smacks lips> comme suuf moom comme ni ñu ko xamee rek <breath> bu ma <hesitation> jëlee benn échantillon suuf jël ko yóbbu ko laboratoir par exemple analyser ko <breath> da ngay gis ni suuf ñetti pàcc moo ko composé maanaam am na liñ naan partie minérale bi am partie organique bi am beneen partie bu nga xamante ni <breath> c' est <hesitation> gazeux kooku moom mën nañ cee bañ a dugg mais li ma ci gën a interessé mooy partie organique bi
organique bi
partie organique boobu noonu moom la <hesitation> ferñent yi nekk ci suuf si loolu moo leen concerné directement foofu la ñu jugee léegi ferñent yooyu noonu nekk ci suuf si am na lu ñu naan les éléments majeurs mooy NPK bi ngay dégg ñu koy faral di am ci ñu koy faral di wax ci engrais yi léegi bu delloo ci <hesitation> NPK boobu N bi moom azote la <breath> moom mooy permettre croissance su garab gi P bi di phosphore xam naa dinañ ci gën a dellu si si kanam <breath> moom mooy permettre développement wu garab gi K bi moom mooy <hesitation> potasium moom moom pour kuvertiru <hesitation> ferñ <hesitation> nu mu tudd meññeent yi jugee ci <hesitation> meññeent yi jugee ci garab gi lay lay lay gën a dëgëral <breath> ak lu ñu naan les oligo élément yooyu yépp xam naa dinañ ci dinañ ci ñëw ci kanam <breath> léegi yooyu noonu bu ci manqué rekk <breath> dafay affecté dooley suuf si ñu ko naan fertilité du sol loolu mooy loolu mooy définir fertilité du sol éléments yooyu ma udd ak yeneen des na yeneen ak yeneen yooyu mooy définir fertilité du sol léegi bu dee éléments yooyu dafa manqué suuf si day manqué doole
<hesitation> <hesitation> *
am na tamit yeneen paramètres yu nga xamante ne peut être dinañ ci gën a xuus ci kanam <breath> mais ñu jàpp daal ci tënk ni <coughs> éléments yooyu ma lim ak yeneen ñoom ñooy définir dooley suuf
waa léegi li nga wax ni ley définir dooley suuf léegi producteur bi nag <breath> moom naka la mën a njëriñoo <hesitation> suuf si nga xamante ne ci lay ci la ci lay béy <breath> ndax wax nga sànq ci sa biir wax ba joxe exemple ne su fekkente ne <breath> da ngay ji par exemple ñebe bu ko defee defee at bu jot nga jaayi ji ko Dakar wala nga denc ko sa kër <breath> dana dem ba am loo xamante ne dana ko manqué ci tool bi foofu mu nekk <breath> léegi nag moom <hesitation> baykat bi <breath> naka la war a mën a def nag ba di njariñoo suufam ba saa yu ko soxlaa rekk <breath> fekk fa ferñent yi nga xam ne war naa nekk ci suuf si
<hesitation> jërëjëf <hesitation> sëñ Ba xam naa ci côté boobu noonu li ci gën a <hesitation> am solo mooy d' abord nga tànn <hesitation> suuf si ngay bayee dafa am solo parce que comme ni ñu koy waxee rekk dëgg la <hesitation> bay moom <smacks lips> gàncax foo ko ji bu amee condition yu mu soxla dana sax mais <smacks lips> nga choisir <hesitation> en fonction li nga bay suuf si mu méngool loolu am na solo trop pour am rendements yu baax <breath> loolu benn la ci ba pare tamit <hesitation> di dundal maanaam di fertiliser di yokk sa suuf doole ak di ko amander dinañ ñëw ci différence fertilisation amandement lan la dinañ ci ñëw ci kanam <breath> loolu tamit <hesitation> dafa am solo <hesitation> <breath> bon <hesitation> waaw xam naa <hesitation>
nga wax ñu ci ci ci ci ci ci ci tànn wi suuf si maanaam da nga ne tànn bi am na solo <hesitation> mais même tànn bi ndax du <hesitation> ku ne rekk moo mën a tànn ndax tànn bi mën ngaa baaxee auditeurs yi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu <hesitation> naka la ñuy tànnee <hesitation> par rapport ak fi nga xamante ne moom moom moom la ñu war a ji
waaw <hesitation> ci loolu noonu bu dee ñun zone bi ñu nekk nii muy zone <hesitation> sylvopastorale Niayes <hesitation> di ëmb Louga ak li ko wër <hesitation> bu ñu seetloo liñ fiy gënal faral di bay <smacks lips> moom mooy <hesitation> ñebe dugub gerte ak <hesitation> mboq am na ñu ko fiy bay mais léegi bu delloo ci <hesitation> yooyu noonu par exemple buñ jëlee <hesitation> lu mel ni <hesitation> mboq par exemple moog dugub ñoom <hesitation> ay gàncax yu nga xamante ne dañ soxla ndox lañ gàncax yu bëgg ndox lañu donc suuf yi ñu gën a soxla mooy <hesitation> suuf yi ñuy tuddee ñun les sols argileux sableux argileux sableux maanaam déeg en wolof deg en wolof ñoom yooyu la ñu gën a soxla parce que suuf yooyu noonu <breath> ñoom ñoo gën a mën a téye ndox parce que ñoom <hesitation> seen getax yi ak <hesitation> maanaan <hesitation>
épis yi
danu soxla <hesitation> ndox mu bëri pour mën a màgg donc ñoom ci suuf yooyu la ñuy gën <hesitation> soxla pour <hesitation> maanaam mooy seen milieu optimal quoi boo bëggee am rendement bu baax ci li ngay bay bu dee da ngay bay <hesitation> mboq wala dugub <breath> boo amee suuf bu nga xamante ni c' est argileux sableux moo gën maanaam déeg <breath> mais bu delloo ci ñebe ñebe moom ay exigeance am bariwul noonu bu amee suuf bu nga xamante ne c' est sableux mën na cee dund wala suuf boo xamante ne c' est sableux argileux moom ay exigence am bariwul mais bu delloo ci gerte moom suuf yi mu soxla mooy li ñu naan les sols sableux mais tamit bu amee suuf yu diis yi tamit dina ci mën a dund parce que ku amul la gën <hesitation> am la fa sës l' essentiel daal <breath> li mu soxla ci ay ferñent ak li mu soxla ci ndox na ko am mais <hesitation> daal amul amul problème bu kii quoi
<hesitation> <hesitation> mën nañu jàll d' ailleur ci ñeenteelu laaj bi ndax <hesitation> sànq wax nga ko junj nga ko <breath> nee nga <hesitation> fe amandement yi di nga ci dellusiwaat donc jot na nag pour nga dellu si si <breath> ndax <hesitation> nee nañu <hesitation> baykatu Louga bi <hesitation> donc <hesitation> yan moyens lay disposer <breath> ã ngir <hesitation> mën a def li nga xamante ne moom mooy fertilisation ak amandement <breath> suuf si surtout <hesitation> ki nekk fii Louga comme que si zoonu Louga bi lañ nekk
waaw <hesitation> merci beaucoup sëñ Ba xam naa bu delloo ci coté boobu moom <hesitation> amandement ak <hesitation> fertilisation peut être dañu ñun ci li ñu gën a apesantir mooy utilisation matière organique <crosstalk> ci la ñu gën a apësantiiru matière organique nag mooy méngoo bu ñu ko bëggee tënk ci olof mooy lépp lu nga xamante ni <crosstalk> dafa jugee ci luy dund wala mu joge ci lu doon dund <crosstalk> par exemple buñ jëlee exemple mën nañ ne <breath> <hesitation> ñax bu wow matière organique la nga dem sa mbaaru xar nga bale ko fumier ba fa joge matière organique la sa desitu ceeb sax matière organique la loolu daal ci gàttal moom mooy <hesitation> matière organique
<hesitation> <hesitation> <breath> waaw des na
waaw dañ ciy ñëw mais tamit <hesitation> phosphate phosphate moom dafa nekk <hesitation> mën nañ ne benn xeer la xeer la bu nga xamante ne wala suuf la sax ci tënk bu ñu ko bëggee tënk ci olof <breath> bon bu nga xamante ni dan koy exploiter ci carière yi moom nag <hesitation> peut être dinañ gën a ñëw ci ay dinañ gën a ñëw sax ci ay njariñam ci kanam mais phosphate moom am na solo trop puisque am na benn ferñent bu nga xamante ni <breath> ñi ngi koy woowee phosphore boobu moo nekk ci engrais NPK yi mooy P boobu noonu nekk ci engrais NPK yi kooku ci phosphore maanaam boo jëlee phosphate <hesitation> dafa bari phosphore te dañu seetlu ne fii ci Sénégal suñu suuf dafa manqué phosphore <breath> moo tax nag <hesitation> gouvernement bi <hesitation> ëndi benn politique bi nga xamante ni phosphotage de fonds la tudd boobu mi ngi dox nii nii jamono jii xam naa dinañ ko gën a leeral ci kanam
<hesitation> <hesitation> nee nañu tamit <hesitation> baykat bi <hesitation> li nga xamante ne moom mooy <hesitation> avantages yi waaw parce que dañu ne fii <hesitation> expliquer ah les avantages par rapport aux autres formes <breath> de fertilisation donc yi nga fi lim nii <hesitation> yan yan yan naka la gënee <breath> yeneen xeetu fertilisation yi
<hesitation> <hesitation> dëgg la <hesitation> maanaam <hesitation> tay jii nii man bu ma jëfandikoo <hesitation> fumier jël ko def ko sama tool wala ak ci utiliser engrais de synthèse mooy maa engrais yi ñiy defar ci usines yi loolu noonu ban différence lay am ci sol <breath> <hesitation> mën naa la koo gën a tënkalaat ba tay damay delluwaat ci suñu doom ji ak suñu yaay ja parce que bu dee par exemple jigéen ju nga xamante ni dafa war a nàmpal doomam te amul soow <hesitation> nga jox jigéen ji mu lekk ba suur <hesitation> faj ko ba mu wér kooku dina mën a nàmpal doomam
dana nàmpal
léegi ah amaat soow léegi loolu noonu nga ko jox loolu mooy matière organique ba
<hesitation> *
matière organique du dafay <hesitation> ñëw rekk <hesitation> dundal gàncax bi directement <breath> mais day defar suuf si ba mu mën a dundal gàncax bi mais léegi nag bu dee yeneen formes engrais de synthèse yi nga xamante ne ci usine la ñu koy defaree <breath> yooyu ci tënk dama naan la mooy biberon entre doom jeeg yaay ji parce que tay jii bu dee jigéen ji moom amul soow <hesitation> mu bëgg a nàmpal doomam nga dem jëndi meew pharmacie ñëw defar ko biberon jox ko doom ji doom ji moom màndi na de lekk na ba suur <breath> mais ba tay yaay ji amul soow bu mu ko jox léegi <hesitation> loolu noonu <breath> mooy yeneen engrais yi par rapport ak suuf <breath> mooy yeneen engrais yi par rapport ak gàncax <breath> boo defee engrais NPK yii nii ñuy utiliser engrais de synthèse yi nga jël ko def ko ci suuf gàncax bi rekk moo koy jëfandikoo mais suuf bi moom du ci am dara <breath> ba tey tamit <hesitation> phosphate <breath> phosphate moom njëriñ bi mu am mooy <hesitation> bu ma jëloon phosphate def ko sama suuf <breath> non seulement dinaa am phosphore mais dinaa am yeneen ferñent yu ci mel ni calcium <breath> wala magnésium yu nga xamante ni <breath> gàncax yi dan leeniy jëfandikoo te bu doon yeneen beneen engrais nga utiliser doo ko am loolu daal mooy différence bi entre phosphate beeg matière organique bi ak yeneen xeetu engrais yi
<breath> mbokku auditeurs yi ma fàttali leen ba tay yéen a ngi déglu Louga FM RTS émission bi nga xam ne ECHO ECHO moo koy jagleel <breath> rawatina ñii di baykat yi <breath> <hesitation> fii ci 88.7 xam naa ne nag suñu mbokku baykat yi tay <breath> ñu ngi ciy <hesitation> jariñoo bu baax a baax <hesitation> donc suñu déggee sa waxtaan matières organiques yi dafa mel ni moo ëpp solo ci baykat bi <breath> léegi nag moom baykat bi naka la mën a def moom ba mën a jot ci matière organique yooyu
<hesitation> <hesitation> <hesitation> merci beaucoup xam naa bu delloo ci côté boobu moom comme ni ñu définir woon matière organique ca tàmbali ga rekk mooy lépp lu nga xamante ni dafay jugee ci luy dund xam nga loolu yomb na am par exemple buñ jëlee ñax ñax matière organique la ñax jafewul bu dee man dama am sama ginnaaw kër benn ñax bu may géner mën naa koo bay dajale ko loolu ma mën naa ko bay dajale ko dem sotti ko sama tool benn source de matière organique la bu dee dama bay sama <hesitation> nu mu tudd dugub wala sama mboq <breath> xetax bi ciy juge ak ge getax biy juge ci loolu noonu matière organique la mën nañ koo jëfandikoo ba mu <hesitation> ba mu nekk <hesitation> source de matière organique <hesitation> ba tay tamit bu dee dama am mbaaru xar sama kër wala ma am sama benn géttu nag bu ma ko dajalee bu ma ko nettoyer ba mu set li fay jugee ci ay <hesitation> neefereeg yooyu noonu source de matière organique la mën nañu ko jël dem def ko suñu tool ba tey sax <hesitation> sën yi nekk suñu kër yi suñu ginnaaw kër yi suuf sa fa nekk parce que liñ fay sotti noonu yiy décomposer wu maanaam yiy yiy nëb noonu ba dem bay nëb ba kii noonu source de matière organique la mën nañu koo jëfandikoo directement suñuy tool yooyu yépp source de matière organique la maanaam daal ci gàttal moom matière organique
waaw waaw
jafewul a am jafe jafewul a am
waa léegi jafewul a am <noise> xam nga tey jii mën nga ko dem ba am ko sax mais soo ko amee <hesitation> jëfandiku bi maanaam naka lay demee ndax da nga ko am directement rekk nga dem sotti ko ci tool bi <breath> wala dafa am noo xamante ne noonu la ñu ko war a defee ngir baykat bi aussi mën see jëriñu
<hesitation> <hesitation> <breath> dëgg la xam naa bu delloo ci côté boobu noonu <breath> par exemple <hesitation> man mi am sama <hesitation> fumier
<hesitation> <hesitation> dosage beeg yépp a *
voilà voilà par exemple man mi am sama fumier wala sama ñax mën naa <noise> koo dem jël sotti ko directement sama tool mais su boobaa li ñu naan décomposition <crosstalk> dafay yàgg te mën na dem ba dafay sonal suuf si parce que suuf am na ay li ñu naan ay micro organisme maanaam ay <hesitation> ay <hesitation> yuy dund quoi xaw ma naka lañ koy tënkee noonu ci olof yu ci nekk yu nga xamante ne loo fa sànni ñoom ñoo koy lekk ñoo koy dégrader par exemple tay jii bu ma amoon sama xetax wala sama getax mën naa ko dem sotti foofu mais boo seetloo temps bi muy jël pour mu décomposer wu maanaam pour mu nëb ba suuf si mën a jëfandikoo ferñent yi ci nekk dafay yàgg léegi nag am na benn technique bu nga xamante ni <breath> mi ngi tudd compostage compostage boobu noonu peut être dinañ ko gën a détaillé dinañ ko détaillé léegi ci kanam mais ñu jàpp ni daal compostage boo ko defee li nga ciy am produit bi nga ci am mi ngi tudd compost
compost
compost boobu mën nga ko jël dem sotti ko directeent sa tool boo ko ci sottee dafay mel ni rekk <hesitation> li ñu naan <hesitation> humus du sol matière organique suuf da nga koy am directement léegi compostage boobu noonu dafa nekk technique bu nga xamante ni peut être xeet yi bari na mais ñun dañ ciy expliquer tuuti rekk ku ko gën a soxla tamit mun nga rapprocher wu ci service INP yi wala ci yeneen services yi nga xamante ni compétants nañ di ko def mais bu dee compostage <hesitation> tay jii boo ko bëggoon def <hesitation> foog nga am <breath> lu ñu naan compostière <breath> compostière dafa nekk benn genre caisse gu ñu tabax <breath> ak ay briques <hesitation> nga <hesitation> kii ko wala <hesitation> mën nga gas tamit sa kàmb ñu loolu ñu naan ko compostage trou de compostage wala nga def sax compostage en tas mais daal defar compostière moom la ñu gën a taamu moom moom la ñu gën a taamu <breath> léegi <hesitation> compostage moom
<hesitation> <hesitation> vas y continues
<hesitation> <hesitation> compostage moom boo ko bëggoon a def tay jii li ngay soxla mooy <breath> li ñu naan <hesitation> matière organique d' origine végétal ak matière organique d' origine végéta <hesitation> animal ak <hesitation> nu mu tudd cendre dóomu taal
dóomu taal
wala urée ak tamit dafay soxla ndox léegi compostage boobu noonu pour nga compostage boobu pour nga def ko <hesitation> matière organique d' origine végétal bi mooy <hesitation> par exemple xetax yeeg ñax yi getax yeeg wala <hesitation> xo xob xob bi wala ñax yii di trainer yépp mën na nekk matière organique :fa d' origine <breath> végétal bu dee matière organique d' origine animal bi nag <hesitation> bouse de vache yi maanaam puubu nag wala fumier yiy jugee ci mbaaru xar yi wala sax ay butitu jën loolu yépp matière organque d' origine animal la <breath> <smacks lips> léegi loolu boo ko bëggoon def tay jii par exemple bu ma jëlee ma ni compostage ñax laa am dama bëgg a defar compost compost damay jël <hesitation> bu ma neexee ma wut sama brouette <hesitation> ñett sa natt sama ñeenti brouette ñax ñëw lal ko ci biir compostière bi nattaat sama ñaari brouettes <hesitation> matière maanaam fumier ñëw sotti ko ci kaw
ci kaw ñax mi
ci kaw ñax mi waaw ba pare bu ma paree jël dóomu taal xëpp ko seen kaw wala urée bu ma amee parce que loolu mooy permettre affaire mën a décomposé wu bu dee ñenti <hesitation> brouettes laa def ak ñaari brouette fumier damay wut sama ñaari bërigo ndox
bërigo ndox
waaw di di ko sotti ci kawam di ko dëggate di dëggate ñax mi fumier bi
<hesitation> di ko jaxase daal
waaw di ko dëggate rekk di ko piétiner nii quoi di ko sotti di ko dëggate di ko sotti di ko dëggate ba ndox mi ba nga xam ne tooy na ma defaat beneen couche boo nga xamante ne ñax laay teg ñeenti brouette tegaat ñaari brouettes <hesitation> fumier defaat dóomu taal dëggate waat ba fi sama doole yam bu fi sama doole yemee bu sama li ma waroon utiliser yépp jeexee ma wut bache ma muur ko <noise> ma muur ko am naa am naa am naa sama <hesitation> sama <hesitation> compostage ma muur ko léegi bu ma ko muuree chaque juróomi fan dama ciy sotti ndox di ko arroser
yooyu da nga koy muri
bu amee fukki fan ak juróom nga ëllbatiwaat ko maanaam nga muri ko carrément <breath> li nekkoon ci kaw <noise> couche yooyu noonu ma doon wax sànq nga koy jël di ko degaat di ko teglewaat ba ci couche ba ca suuf <noise> boo ko defe fukki fan ak juróom continuer waat di arroser ba yeneen fukki fan ak juróom nga defaat la même chose wëlbatiwaat ko ba yeneen fukki fan ak juróom ba mu mat <hesitation> ñent fukki fan ak juróom day daa di nekk quarante cinq jours mais ci biir wëlbati boobu nga koy wëlbati compost bi dafa mel ni togg la parce que yooyu noonu yépp boo ko jaxasee xam nga day dem dafay am yoo xam ne day nëb léegi bu nëbee day xeeñ bu commencer di xeeñ yow nga xamne li ngay togg mi ngi ñor sa compost mi ngi ñor mais tamit dafay dégager tàngaay bu garaaw parce que température bi muy lii mën na dem ba 80 degré xam nga loolu tàng na léegi pour nga xam ndax mi ngi tàng wala déet <breath> da ngay wut sa bant di ko roof ci biir jal bi di ko génne booy roof génne sentir :fre ne bant bi tàng na nga xam ne li ngay togg mi ngi ñor mais tey ji boo demoon par exemple ba ñent fukki fan ak juróom yi mat nooy xamee ne sa compost boobu ngay defar ñor na mooy day dem ba dootul amati xet dootul xeeñati dara day mel ni nga tibb suuf nii rekk du xeeñ dara en plus tamit day sedd guy tàngaay bi day wàññeeku nga xam ne léegi compost boobu nga doon defar ñor na <smacks lips> léegi compost boobu noonu <breath> mën nga koo denc ba nawet bi commencé boo jiwee ba kii commen nawet bi kii bi commencé sori nga jël ko dem wis ko sa tool <breath>
waa
loolu suuf si da koy gàncax bi da koy utiliser facilement mu yomb ci moom te day defar suuf bi en même temps <breath> mais dafay dundal gàncax bi
<hesitation> li nga fi expliqué nii est ce que <hesitation> du am <hesitation> re retombé ci ki koy defar maanaam daal côté santeem est ce que du ko du ko du ko wàññi dara <breath> parce que di defar loolu muy xeeñ wala muy tàng ndax amul benn gaañ-gaañ bu muy def ci nit ki wala <breath> loolu buñ demee ba koy def en général <breath> ki koy def da di koo xamante ne ku ko xam la
waaw parce que <hesitation> compost moom peut être dañ naan jafe na jafewul parce que <hesitation> bu ñu ñun suñu niveau INP dañuy organiser ay formation de compostage am na tamit yeneen service su Etat bi yu koy def mais daal du lu jafe amul benn gaañ-gaañ peut être xet bi dañu naan xet xet mais du xet bu garaaw quoi xetu lu nëb la nii tuuti rekk parce que pour wane ne daal li ngay togg mi ngi ñor <crosstalk> tàngaay bi tamit <hesitation> boo ci dugalul sa loxo du la lakk maanaam da nga par prudence da ngay wut sa bant rekk di ko ci roof di xool niveau tàngaay bi fu mu toll
<hesitation> ñakk waaw léegi nag li ngeen fi wax yépp <hesitation> am na solo mais tamit terewul am na yeneen moyens yi nga xamante ne <hesitation> moyen de fertilisation la yu si mel ni comme <breath> ay phosphate ak yooyu <breath> mais nag loolu <hesitation> nee nañu naka la ci baykat bi di jote <hesitation> loolu daal su fekkee aussi mën nga koo baaxee mbokku auditeurs yi
<hesitation> <hesitation> <breath> waaw xam nga <hesitation> phosphate moom comme ni ma ko waxee woon sànq ci njëlbéen rekk dafa bu ñu waxee phosphate phosphore :fa bi ci nekk <hesitation> moo moo tax te phosphore boobu noonu dafa dafa am solo ci gàncax maanaam gàncax yépp a ko soxla phosphore gàncax yépp a soxla phosphore mais phosphate Yàlla dafa def ni Sénégal a nañ sant Yàlla Yàlla def ko ci may ba ñu doyal parce que bu ñu xoolee Sénégal li ñu naan top ten mondial <hesitation> fukki dëkk yi dàq a <hesitation> exploiter phosphate ci àdduna si Sénégal daf ci bokk maasaa àllaa <breath> région boo jël ci dëkk bi am na phosphate a mais ci côté boobu nag dañ ciy sant <hesitation> gouvernement bi puisque <hesitation> vraiment yombal nañu phosphate bi comme ni ma ko waxee woon am na benn programme national de phosphatage de fonds bu nga xamante ne depuis quelques années mi ngi mi mi ngi dox daanaka bu ñu xoolee li ñu def ci phosphate gouvernement bi defu ko sax ci ci ci engrais wala ci semence yi parce que foofu amul subvention daf koy maye directement phosphate bi Etat bi da koy maye
da koy maye
mais nag ci INP la koy jaarale li ci ëpp ci phosphatage de fonds boobu INP moo koy def tay jii nii ku soxla woon phosphate ci diggante Louga ak li ko wër boo rapproché woo <hesitation> INP wala nga ñëw DRDR laajte waa INP fu ñu nekk boo ñëwee di nga mën a am ci ci phosphate boobu
am ci phosphate
comme nag phosphate moom dafa nekk lu nga xamante ni <hesitation> dafa bari bari na ci dëkk bi maasaa àllaa boo demoom fu mel ni Lam Lam wala Matam wala sax Kebemer boo bëggee jënd dinañ la ko jaay nga dem def ko sa tool mais daal ñu jàpp ni moom gouvernement bi daf koy daf koy maye day maye pho phosphate
d' accord léegi gouvernement bi daf koy maye moom phosphate te it nag léegi ki nga xam ne am na phosphate bi ndax phosphate bi tamit am na nu ñu ko war a jëfandikoo am na aussi tamit ak mbay yi nga xamante ne xëy na <hesitation> dosage beeg yooyu yépp bëgg naa aussi nga dellusiwaat si <breath> baaxee ko baykat yi
<hesitation> <hesitation> waaw xam naa bu delloo ci do wàllu dosage phosphate boobu noonu peut être <hesitation> dosage benn dosage standard la ñuy utiliser ñun bu dee INP muy <hesitation> ñenti téeméeri kilos phosphates maanaam quatre cent kilos à l' hectare <smacks lips> moom la ñu def mais boo defee quatre cent kilos yooyu da ngay toog ñeenti at doo fi nga ko defoon doo ko fa defaat
ñeenti at
ñeenti at te <hesitation> maasaa allaa foo ko def <hesitation> ren bu déwénee ngay gën a gis njariñ bi loolu moom Yàlla def na ko ci ci phosphate mais tamit <hesitation> bu dee bu <smacks lips> bu dee par exemple <breath> munoo amandoo quatre cent kilos yooyu yépp boo amee sa cent kilos nga def ko ci sa hectare bu déwénee nga amaat cent kilos defaat loolu tamit mun na nekk mais daal ñu jàpp ne bu ñu la joxandewoo quatre cent kilos <breath> mën nga ko épandre ci ci hectare bi mais da ngay toog ñeenti at doo ko fa defaat mais bu ñu xoolee <hesitation> tay jii man bu ma amoon <hesitation> ñaari tool am cent kilos phosphates man damay préféré jël sama cent kilos boobu ma def ko ci sama toolu gerte que ci sama toolu ñebe maanaam ci gerte daal la gën a aay
ci gerte la gën a aay
phosphate si gerte la gën a aay mais gàncax yépp a ko soxla gàncax yépp a ko bëgg mais gerte daal moom moo ko gën a ci ci la gën a aay mais yooyu gàncax yépp parce que phosphore moom gàncax yépp a ko soxla gàncax yépp a soxla phosphore
loolu am na loolu <noise> loolu am na <hesitation> am na am na solo parce que tamit <hesitation> baax na trop que ñuy fàttali mbokku auditeurs yi que ne ñoom it <breath> émission bii <hesitation> ñoom ñoo ko tax a jóg <breath> <hesitation> tay jii may fàttali ñu ngi ci ànd ak ki nga xam ne moom mooy <hesitation> Papa Gora Kane <breath> te ki nga xam ne ca gàttal daal xam-xamam dafa màcc jëm surtout ci wàllub mbay <breath> donc <hesitation> di ki nga xam ne vraiment conseils yi mu leen di jox yii yépp su ngeen ko dee suivre <breath> yaakaar naa ne seen tool dana gën a jëm kanam <breath> xam nga tay jii sax ci émission bi muy daw tay la Louga njëkk a taw maanaam tay <breath> am nañu trente cinq milimètre <hesitation> loo xamante ne bokkul ci question yii nii rekk

<hesitation> waaw <hesitation> vraiment <hesitation> loolu moom dan koy <hesitation> dañ koy rafetlu trop puisque di ñaan Yàlla <noise> nawet bi Yàlla Yàlla Yàlla barkeel ko def ko nawet bu sedd li ñu siy séntu ci ay <hesitation> résultats ñu ñu am ko waaw mais bu delloo ci côté boobu moom xam naa baykat yi peut être li ñu leen li ñu leen di bett bëriwul am na ñi nga xamante ni dèjà ñu ngi ñu ngi ñu ngi woon seen i tool peut être ñenn ñi faru woon nañu ñenn ñii <hesitation> faroo gu ñu mais daal ñu xamante ni ñu xam ne daal peut être <hesitation> ba ñu tollee daaw ci heure bii parce que daaw le 26 juin la tawoon peut être <hesitation> am na côté bu nga xamante ni waa ANACIM ñi yor wàllu météo bi ñoom ñoo ciy <hesitation> gën a mën a àddu mais daal njort nañ ne peut être <hesitation> nawet la mais daal ñu ñaan <hesitation> ñu wax ne daal peut être mën nañoo taxaw daal taxaw
dafa mel ni moom daal
waaw vaaw
<laughs> d' accord donc <hesitation> ñu dellusiwaat rekk ci suñu <hesitation> laaj yi xam nga <breath> nee nañu nag bu <hesitation> ñu weesoo sax <hesitation> fertilisation yi <breath> naka la baykat bi war a mën a def ngir gën a mën a toppatoo <breath> li nga xamante ne moom mooy <hesitation> toolam ndax gis nañ <breath> <hesitation> ñaari points yi nga xam ne yëkkati nañ ko muy <hesitation> labour ak binage <breath> nag naka lañ koy defee naka la <hesitation> ki nga xam ne moom mooy baykat bi <breath> war a toppatoowee toolam ci ci ci ci ci ñaar yooyu ci labour ak binage
<noise> waaw xam naa <hesitation> li ñu naan labour moom peut être baykat yi miin nañu ko bu baax labour moom baykat yi miin nañu ko ñu xam tamit daal ñu wax ci suñuy labour moom dafa dafa am solo parce que <hesitation> soloom mooy dafay <hesitation> ubbi suuf si labour day ubbi suuf si ba tamit ba pare tamit bu doon da nga ciy sotti matière organique wala engrais loolu moom moo koy suul tamit bu amoon ay ay ñax yu bon ci kaw suuf si peut être da koy suul te ñax moomu suuf si dina ko dina ko dina ko mën a jëriñoo bu baax waaw xam naa <hesitation> tamit day permettre <hesitation> xam nga su gàncax dafay soxla <hesitation> dafay soxla air parce que racine yi ci suuf kii yi danu <hesitation> nuñ tudd nu ñu koy waxee sax racine rasinu garab yi danu dañu noyyi
reen yi
reen i suuf dañu noyyi donc dañuy soxla ngelaw boo defee labour suuf si day day suuf si day ubbeeku suuf si suuf si day ubbeeku xam naa bu delloo ci ci wàllum li ñu naan binage binage moom dafa nekk <hesitation> technique bu nga xamante ni peut être man mën naa bañ a xam signification bi ci wolof mais suñu baykat yi dañ koy def binage daal dafa nekk technique boo xamante ni yëngal suuf si la
<hesitation> %
tey jii bu ñu seetloo <smacks lips> bu <hesitation> boo nekkee ci tool mu taw ba pare ba am ñaari fan wala ñetti fan da ngay sentir ne suuf si ci kaw dafa dëgër loolu ci pédologie moom la ñu tuddee croute de batance dafay da ngay sentir ne suuf si ci kaw daal dafa dëgër léegi <hesitation> loolu noonu dëgër ci kaw suuf si léegi yow le fait que nga ñëw jël sa benn houe wala sa dara wala sa ileer yëngalaat suuf si dafay am solo mais binage boobu noonu en général ñun suñu baykat yi bu ñu def <hesitation> sarclage maanaam dindi ñax mu bon mi ci la ñu defaale binage parce que booy booy sarcler di li ñu naan bayaat di dindi ñax mi boobu yaa ngi yëngalaale suuf si daal ñu xam ne tamit <hesitation> binage boobu <hesitation> dafa am solo

waaw waa xam naa labour bi moom <hesitation> avant avant ñuy ji lañ koy def loolu moom baykat yi kenn du leen ko jàngal xam nañ ko <breath> bon bu delloo ci binage bi moom xam naa lu ci bëri sarclage bi lay àndal sarclage bi lay àndal maanaam dindi ñax mu bon mi mais de préférence même bu ñu bayaat sax maanaam di dindi ñax mu bon mi sarclage bi peu être boo jiwee ba mu am fukki fan ak juróom lañu taamu nga gën ko def mooy première desherbage bi <breath> bu amaatee tamit yeneen fukki fan ak juróom nga defaat ko mais tay jii yow boo demoon même bu sa tool bariwul ñax sax nga dem ba gis ne yow tool bi am na croue de batance <breath> maanaam am na benn <hesitation> couche bu nekk ci kaw suuf si bu nga xamante ni day empêcher <hesitation> dafa dëgër daal baax na nga jël sa <hesitation> houe wala sa ileer nga yëngalaat suuf si parce que <hesitation> loolu noonu dafay dimbali micro organismes yi nekk ci biir suuf si daal
<breath> kon donc defe naa ne mbokk auditeurs yi <hesitation> leer na ki nga xam ne moom mooy Pape Gora <breath> vraiment wax ji <hesitation> set na sell na te leer na <breath> li tubaab di wax naan net et prècis defenaa ne émission bi am na solo <breath> Pape gora bu fekkente ne am na tey loo ci war a dolli loo xamante ne daal <breath> gis nga ni xëy na tëb naa ko wala aborder wu ñu ko <breath> lan lay doon balaa ñuy daal di tàggatoo ndax l' émission tire à sa fin
waa mais je pense que xam naa ni <hesitation> ñu ngi lay gërëm bu baax émission bi moom <hesitation> am am <hesitation> daanaka li ci ëppoon solo par rapport ak thème bi développé nañ ko <breath> mais daal ñu xam ni <hesitation> aar suuf yi dafa nekk farata ci képp ku nekk ci ñun <breath> parce que bu ñu xoolee jamono jii fi àdduna si toll ñu ngi naan <hesitation> augmentation de la population mondilae parce que seetlu nañ ko boo seetoon <hesitation> bu ñu la joxoon statistiques yi population bi quelques at ci ginnaaw jox la ko tey da nga naan population Sénégal daanaka bu bu doublé wul li ko manqué bariwul te suuf yi ñuy bay yokkuwul comme ni ñu koy waxee les terres sont <hesitation> inextensibles fi ñu yemoon rekk la ñu yem

parce que niñ koy waxee mbay moom mooy dundal nit ñi mbay mooy dundal nit ñi <breath> donc dafay baax suñu li ñu am ci suuf <breath> ñu koy sàmm di xool naka lañ koy protégé peut être <hesitation> am na ay statistiques yu génn ne plus de deux milliards d' hectare ci àdduna si suuf si ñu doon bay lu ci bari jamono jii yàqu na te bu ñu xoolee ne fii ci Sénégal daanaka am na lu mat un millions sept cent mille hectares yu nga xamante ni ñoom li ñu naan salinisation moom moo leen yàq ci côté Casamance Sie Saalum ak ci côté Saint-Louis bi côté boobu noonu te am na yeneen formes de dégradation yu nga xamante ni xeetu yàqu-yàqu suuf yi nga xamante ni boole wu ñu ko ci un milliard un million sept cent <hesitation> mille hectares yooyu noonu donc dafay jaadu ñun suñu réew ~yi ñi nga xamante ni ay pays en voie de développement lañu ñu xool naka la ñu <hesitation> sàmmee suñuy suuf naka lañ leen ni yokkee doole ba pare teg ko ci ay jëfalin maanaam jëfin yu sell bañ a topp <hesitation> banh bugguma tooñ yenn engrais <breath> <hesitation> de synthèse yi nga xamante ni mun na lor nit mais jaarale ko daal ci ay ci ay ci ay ay ci ay mbir yu sell <breath> <hesitation> xam naa tamit <hesitation> services techniques yi ñu ngi fi ku ci mel ni INP ak yeneen services yu nga xamante ni <breath> ñoom seen liggéey fexe daal ba baykat bi <breath> bay am ay <hesitation> résultats ci li muy bay bon xam naa <hesitation> wax ji nag moom <noise> gudd na wala gàtt na sax te jaxasoo na te xam ne daal ñu xam ni daal lépp lu ci jub pour <hesitation> defar la woon lépp lu ci dëng tamit ñu xam ne rekk <hesitation> bëggoon a defar moo ñu taxoon a jug vraiment ñi ngi sant <hesitation> ñépp di gërëm ñépp di la gërëm yow tamit ci <hesitation> accueil beeg <hesitation> lépp daal jërëjëf
<breath> voilà jërëjëf <hesitation> Serigne Pape Gora Kane di <hesitation> assistant <breath> délégué zonal bu institut national <hesitation> pédologie <breath> donc yaakaar naa ni <hesitation> waxtaan bi am na solo <breath> lii nag mbokku auditeurs yi moo nekkoon seen première émission bi leen E waa ECHO di jagleel <breath> di leen fàttali nag émission bi daanaka jeex na si li ngeen koy déglu nii mais mën ngeen continuer yéen <breath> ci seen i laaj wala ci seen i <hesitation> xalaat <breath> ci numéro serveur bi di 33 <breath> 869 <breath> 74 02 33 <breath> 869 74 02 bépp laaj wala bépp leeral boo xamante ne daal <hesitation> yittewoo ngeen ko <breath> bu ngeen wootee ci numéro boobu da ngeen di déglu ba dégg bip bi su ko defee nga joxe sa tur sa sant <breath> soog a wax nag li la yitteel su ko defee ñoom seen i ndaw dinan la contacter waat <breath> wala ñu mën a jël sa laaj boobu sax jàllale ko ci émission bii di ñëw <breath> su ko defee yow sa wàll bopp di nga mën a déggaat sa bopp ci biir émission bi <breath> amady Ba le grand pël moo leen ko doon présenté fii ci seen rajo RTS Louga <breath> ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen jox dig daje ba beneen yoon insaa allaa <noise> <music> nawet bi door na ndax taw yu njëkk yi gis nañu leen ba tax na projet bii di ECHO moo leen ciy gunge ci ay émission yu am solo émission yi nag ñu ngi ciy ànd ak ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllum mbay Etat bi maanaam nguur gi ràññee leen lool nag ci mel ni waa DRDR ANCAR institut naional de pédologie waa CNAAS di nañ ciy waxtaanee ci thème yi nga xam ne dina yitteel loolu baykat yi ci li nga xam ne moom mooy nawet bi ndax dinañ ci waxtaane la fertilisation et la consevation des sols maanaam daal naka la ñuy toppatoo suuf si ba mu ñu mën cee am mbay mu mucc ayib dinañ si waxtaanee tamit les déficits pluviométriques et de la manière s' y adopté maanaam néew gi nga xam ne taw bi dina ko néew ak naka la ñuy mën a def ngi mën a ànd ak moom dinañ ci waxtaanee les ravageurs qui attaquent des cultures maanam daal yi nga xam ne dañuy yàq mbay mi dinañu waxtaanee ak baykat yi nu ñuy mën a def ba moytu loolu waaye danañ waxtaan tamit les conservations des récoltes maanaam daal naka lañuy toppatoowee li nga xamante ne moom mooy li ñuy bay waaye nag mbokk yi ñu ngi leen di xamal ne émission bu njëkk bi ñu ngi ko jàpp àllarba ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin bu 17 heures ci ngoon jotee maanaam mercredi 27 juin à partir de 17 heures fii ci Louga FM RTS yéen nag mën ngeen cee bokkagum bu ngeen wootee ci li nga xam ne moom mooy serveur vocal bi ci 33 869 74 02 33 869 74 02 ngeen mën a bàyyi seen tur seen sant ginnaaw bi ngeen déggee bip bi wax tamit li nga xam ne moo leen titteel su ko defee suñu ndax dana leen mën a indi ay leeral may fàttali àllarba bii di ñëw yemoog ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin à partir de 17 heures fii ci Louga FM RTS di émission bi nga xam ne dinañ ci àndak ku xam-xamam màcc jëm ci wàllu mbay mu bokk nag ci institut national pédologie kon nag mbokk yi seen émission baa ngi noonu bu leen ko kenn nettali <music>